Siyaasni ilaalcha dhalli namaa qabaachuu danda'uu fi kan saayinsii yookaan falaasamoota garaagaraa irraa waraabame innis namoonni mirga isaanii, dirqama isaanii akkasumas itti gaafatamummaa isaanii akka baran gargaara.

Uumamni wantoota dachee kana uffisanii addunyaa kana irra jiraatan mara of keessatti qabata. Naannoon iddoo murtaa'aa uumamni keessa jiraatu daangaa fi maqaa of danda'e qabudha.

Hojiin dalagaa jedhamuun beekama. Dalagaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti ittiin jiraachuu fi kaan immoo ittiin bashannanuuf hojjatanidha. Kun hojiidha.

Oomishaaleen suuparmarketii oomishaawwaan gosa garagaraa baayyinaan iddoo tokkotti Kan argamaniifi gabaa giddu-galeessaa yookiis gabaa sadarkaa isaa eeggate keessatti namoonni walitti qabamiinsaan iddoo tokkotti Kan argachuufi bitachuu danda'anidha.

Qonni hojii dinagdee keessaa isa tokko yoo ta'u, namoonni qonnatti jiraatan qonnaan bultoota jedhamu. Biyyoota baay'eedhaaf hojiin qonnaa lafee dugdaa dinagdee jedhama.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota nyaataa biqiltootaa fi wantoota lafa tti margan irraa argamu kan bilcheeffamuun qofa nyaatamu, dheedhiin isaa kan nyaatamuu hin dandeenye 'Kuduraalee fi muduraalee' jedhama. Gosa nyaataw keessaa isa tokko dha.

Nyaati gosoota soorataa garagaraa kan ta'ee fi alanfatamuudhaan gara keessaatti kan fudhatamu kan namootii fi bineeldonni itti jiraachuuf ittiin gargaaramani dha. Kuni hin nyaatama malee hin dhugamu.

Arkiteekchariin dandeettii yookiis ogummaa fakkii fi danaawwan garaagaraa kaasuu fi danaawwan kana gara qabatamummaatti ittiin jijjiirrudha